Ekifaananyi kino kiraga omwami ali ku lyato avuga lyato naye bw'olengera omukono gwe ayina ebintu bye yeeteekateekako eby'okweyunda ku mikono gye ng'abavubuka b'ennaku zino ayambadde akasaati ke yeesibye n'akantu mbulago.

Ekifaananyi kino kiraga ekyererezi. Ekyererezi kiraga ensozi, mulimu n'ennyanja eyita mu makkati oba omugga. Kuliko emiti, waliwo n'amayumba agaliko naye waggulu waliyo obwengula okuli ebire; mulimu ebyeru, mulimu ebya kakobe, so ky'ekifaananyi ekyo.

Ekifaananyi kiraga ekyererezi ah kwe ggamba kiraga nti obudde butandise bulabika butandise okukya, akasana kalinga akavaayo. Ky'ekyo ekifaananyi bwe kiragira, ekifaananyi ekifaananyi bwe kityo hee.

Ekifaananyi kiraga awantu awazimbiddwa ekizimbe nga kya mbaawo kuliko n'olukululo oluliko engoye kweggamba kwe bayanikako kuliko n'ebimera kuliko n'emiti kye kifaananyi kye ndaba engoye baazaanikako zisobole.

Ekifaananyi kino enjuki ziyina omuzinga kwe zeekutte ng'era olaba nti zikuŋŋaanye nga ziri mu mbeera okuba nti ziwummuddemu; ziyina we ziwummudde era nga kujja kubaako embeera eba eddako.

Ekifaananyi kiraga omugotteko gw'amayumba, kiraga omugotteko gw'amayumba ag'enjawulo agali ku lusozi. Ne wansi ku lubalama waliyo emitiititi egiriyo, waliyo obwengula, nga n'akasana kayaka, kwe ggamba kayakaayaka. Ennyumba ez'amabaati eza ezaazimbisibwa...

Mu kifaananyi kino mulimu ekirime eky'ensujju nga kiri ku kiryo, ky'ekifaananyi era nga kuliko n'ebikoola, ekifaananyi ekiri wano. Ensujju eno olumu tugifumbirako ne tubaako kye tuliirako ku nsujju yaffe eno. Ky'ekiri mu kifaananyi kino.

Ekifaananyi kino kiraga omukyala ali mu gomesi yeebisse n'akatambaala ku mutwe, naye mu mabbali waliwo abatunda ennyaanya n'ebirime ebirala. Naye mu maaso g'omukyala ono n'enkota z'ettooke ali nazo era zimuli mu maaso, ng'alabika agenda kuzitunda abantu basobole okuba nga bakola ki? Nti bazigula.

Ekifaananyi kiraga omuzannyo gwe bayita gwe bayita tugwirane tugwirane gwe muzannyo gw'olaba ogwo emabbali waliyo emmotoka bali mu kisaawe basajja bali basatu naye nga bo omuzannyo ogwo baguzannya bangi gwe muzannyo gwe bayita tugwirane gwava bunaayira eyo.

Ekifaananyi kino kiraga omukyala ali mu katale atunda bintu bye naye ng'olaba bya birime kuba mulimu ennyaanya, mulimu enkejje, mulimu kkalali n'ebisigadde bingingi. Waliwo n'ebyokulya, kye twandiyise ee woomerezza, n'ebirala bingi alina w'atudde, naye nga waliwo n'abalala abagula, ky'ekifaananyi kino.

Ekifaananyi ekyo kiraga omuzannyo. Omuzannyo guno gwe tuyita gwirana, baguyita gwirana. So abavubuka mu nsi ez'ebunaayira bazannya omuzannyo guno gwe bayita gwirana; ky'ekifaananyi kye ndaba wano.

Ekifaananyi kino kiraga embizzi y'omu nsiko. Embizzi z'omu nsiko eyina ebikoolakoola by'erya naye naye eri waliyo ebi ebisubi era w'olaba nti nsiko y'eriyo. Kati ekisolo nga kino era okiraba, naye nga kyakulengedde oba kyakugobye, tolutonda; eno gye bayita embizzi y'omu nsiko, so eyina ebintu by'erya.

Ekifaananyi kino kiraga omukyala, ali mu kutambula bambi yeetisse amandaazi ge, agatunda. Munnange nga bw'omanyi kati ennaku zino, abakyala bakola. N'emabbali waliwo essundiro ly'amafuta, waliwo n'emmotoka ya 'Harrier' etambula emuva mabega, oboolyawo eyinza n'ommugulako ebintu. Waggulu waliyo obwengula.

Ekifaananyi kino kuliko ekisodde, kiringa ezzike tekitegeerekeka bulungi naye nga we kiri waliwo emitiititi, waliwo ebikoolakoola, budde bukyatangaala bulungi. Ne lyetegereza ezzike lyetegereza, liringa eriwummudde, litudde mu kkubo.

Ekifaananyi kiraga aaa kweggamba kiraga ekitundu e e era olengera waliwo abantuntu balina ebyamaguzi bye batunda bataddeko weema omusana obutabookya waggulu waliyo obwengula budde bulinga enkuba eyagala okutonnya bano basala oluguudo emmotoka zitambula boodabooda bavuga.

Eeh ekifaananyi ekyo kiraga omwami oboolyawo n'abaana be bali ku nnyumba baagizimbisa mmuli n'obudongo. Omwami akutte ekikopo alabika anywa ku caayi, mm alabika anywa ku caayi, eeh caayi gw'aliko eeh.

Ekifaananyi kino kiraga omukyala ayina obukoolakoola bw'akutte bwa kakobe naye ng'abukutte n'engalo simanyi oba mukyala oba mwami naye engalo zirabika ng'ez'omukyala so akuttekutte, obumuli bumusanyusizza ee naye nga bulabika bukulira mu...

Ekifaananyi kino akatale. Akatale mulimu apuliira, mulimu ennyaanya, mulimu obutungulu, mulimu n'ebintu ebirala bingi naye ng'abantu beegazaanya okuba nti obalaba, bayina ebintu bye baagala oggula. Kye ndaba mu katale kano.

Ekifaananyi kino kiraga bannaffe Bakyeruppe era nga n'emabbali waliwo omukyala akutte enkumbi ayina kye yeetisse agenda. Naye waliwo emiti era waliwo n'akasozi akambuka naye Omuzungu wuuno akutte akutte essimu ye lumamyo, sseereza, Ouzungu omulala ayambadde gaalubindi, empale nnyimpi, balabika bagenda kulambula.

Ekifaananyi kiraga ekibira, uhm, omuganda gw'ekibira, omuganda gw'ekibira omuli emiti, emabbali waliyo ensozi ate n'obwengula bukola ki? N'obw'engula nabwo gyebuli, hee, obw'engula gyebuli. So, embeera n'ebeera bw'etyo.

Ekifaananyi kiraga empologoma nga ziri ku muti zaawalampye ziwummuddemu, ziri ku muti guliko ebikoola bya kiragala. Kuba ebiseera ebisinga empologoma zino olumu bwe ziba zikooye nga zikkuse, ziwummula nnyo ku miti naye ate bwe zirengera ng'enjala yazikutte, zivaayo ne zigoba ebisolo ebirala ne bizirya.

Ekifaananyi kino kiraga, kweggamba kiraga ennyanja naye nga baakikwatira waggulu naye nga mulimu eryato, eryato liseeyeeya ku kiyanja. Naye ng'ate emabbali w'ennyanja eyo oba ku kiyanja ekyo, waliwo ekyererezi kya mayinjayinja, waliwo n'ebimeraamera ebiriwo.

Ekifaananyi kiraga enseenene ezikongoddwa nga zirindiddwa okuba nti ziriibwa naye nga zisooka kusiikibwa. Zirina kwe ziteerebbwa ku kintu era ng'ekintu kwe ziteerebbwa okwo, nnengera mulimu eza kiragala, mulimu n'eza langi...

Ekifaananyi kino kiraga ebimotoka biweetiiye, ebimotoka ebimotoka kuŋŋaanya, ebimotoka ziikulayo nga biri mu kyererezi ky'ennimiro nga baggyayo baggyayo ekirime ky'omuceere.

Ekifaananyi kino kiraga abavubi beetegekera oggenda okuvuba, bali ku lubalama naye nga bagenda kuyingira ennyanja boolekere amaato gaabwe basobole okuba nti bavuba ebyennyanja. Eri oludda luli ewala waliyo ensozi, ne waggulu waliyo obwengula, waliyo obwengula obuliyo.

Ekifaananyi kino kiraga ekiganda ky'ente, ekiganda ky'ente nga kitambula naye nga kiriko abalaalo abaziva emabega abazirunda. Emabbali waliyo emiti ate n'eri ewala ndabayo ebitooke. So ente mulimu enkazi n'ensajja era ng'oziraba zitambula bazitwala kuba gye zigenda.

Ekifaananyi ki ekifaananyi kino kiraga amasiro agamu amasiro agamu omwo mulimu emmotoka aaa giyite weetikke efuluma naye waliwo emiti waliwo n'obwengula waggulu.

Ekifaananyi kino kiraga abantu abali ku maato, balabika bavubi nga bayina ennyanja gye baliko. Bavuba byennyanja n'ebisigadde, ebyennyanja eby'enjawulo naye ng'omulimu gwe baliko gwa kuvuba era baseeyeeyeza ku maato gaabwe.

Ekifaananyi ekyo kiraga ebisolo byaffe bazzukulu ba Kayiira bye beddira; embogo. Embogo mpitirivu eziri mu kibira mu nsiko, waliyo emiti gy'olaba nti gikazeekaze, embeera ya ddungu naye obudde butandika okuba nti butandika kwe ggamba okutandiikiriza okwaka, okukya.

Ekifaananyi kino kiraga abavubuka bali mu kuvuba, obalaba bakutte enkasi nga bali ku nnyanja. Hee, eno y'envuba yaffe ey'edda wano mu Buganda, era ne kaakati ekyaliwo. Bayina kye bakola kye bavuba.

Ekifaananyi ekyo kiraga essinzizo, ekiggwa eky'e Nnamugongo oba liyite essabo we baayokyera abajulizi, so nga kizimbiddwa mu byuma era nga kuliko n'omusaalaba waggulu.

Ekifaananyi kino kiraga ebikoola biriko emicungwa naye emicungwa giri mu langi ya kyenvu n'ebikoola bya kiragala. Naye nga we biri walaga enzikizazikiza weeri, obudde bugenze buzibaaziba, obudde buzibyezibye kati y'embeera kino ekifaananyi mwe kiri.

Mu kifaananyi kino mulimu olubalama, ng'omuvubuka atudde ku lubalama naye ng'amayinja geetooloddwa olubalama naye nga waliwo kwe ggamba olubalama nga luli ku nnyanja; amayinja nga magazi nnyo naye ng'alabika w'atudde azze ebeeko abeeko obulamu bw'akyusa n'okubaako by'alowooza ng'atudde mu kifo ekirungi.

Ekifaananyi ekyo kiraga enjuki ziyina kwe zeekutte, kiraga enjuki nga ziyina kwe zeekutte, enjuki mpitirivu nnyo. Ziri ku muzinga era nga zaakutambadde oba n'ozitambaala oziwulira nga zaakutabukidde. Ezo zikuluma ezo.

Eno ekifaananyi kino tulengera abavubuka bali mu kyererezi bali babiri, naye ng'omu akutte ekiddomola nga kirabika ennyonta yabadde emukutte ng'amazzi agagye ku luzzi ali mu kunywa. Kye kifaananyi kye tulaba wano

Ekifaananyi kino kiraga omuzannyo gwaffe gwe bayita gwirana abavubuka baguzannya era obalaba baguzannyira ku kisaawe; emabbali waliyo emmotoka. Omu akutte munne mu kiwato ekiraga ntinno obuwanguzi babwetaaga. Omuzannyo guno baguyita gwirana, gwava bunaayira.

Ekifaananyi kiraga enjuki nga kiyina ekimera kwe kiri. Ekimera kiyina obuntu obweru naye ng'ebimera bino ebiseera ebisinga bisangibwa mu ddungu; ebimera bino. Kati enjuki erina omubisi oba omukyuzi gw'enuuna; eyina omukyuzi gw'enuuna.

Ekifaananyi kino kiraga ente ezaffe eza wano, ente ezaffe eza wano aba ze baakazaako ente eŋŋanda. Zona ziyina amayembe mawanvu, ziri mu kibinja zeeriira muddo. Zeerira muddo gwazo kuba nazo enjala olumu bw'ezikwata zirya ku muddo. Naye obwengula gyebuli, waliyo emiti.

Ekifaananyi kiraga eggaali ng'eriko enkota z'amatooke agamu enkota ezimu ziri mu kkutiya naye ng'eggaali eyimiriddemukko awo era bagisimbye n'omuti okumanya ggaali nkadde nnyo kati kirabika ndowooza n'agikozesa alabika ayinako w'agenzeeko eeee.

Ekifaananyi kino kiraga ekimera mu langi za kakobe naye nga kuliko ekiwuka, ekiwuka ekyo enjuki. Enjuki nga bw'omanyi buli w'ebeera yo eba eyina ky'eba ebala. Eba enoonya mubisi gw'enuunamu awali ebiwoomerera.

Ekifaananyi ekyo kiraga abaana, batudde mu kibiina beegese omusomesa amaaso, waliwo akutte empandiisizo, abamu ndaba bakola n'enviiri. Hee, bali mu kuyiga, bali mu kusoma, hee bali mu kusoma; Abaganda bagamba nti obutasoma buluma akuze.